Egi n'enyanja, enyanja erimu amaato nooshusha amaato tigaine abantu abagarimu ahaiguru hariyo nihaguruka ebinyoonyi biriyo nibiraba aha mutwe gw'amaizi

Nindeeba eminyeeto eriyo nezaana emizaano Kandi buri omwe ariyo nakora ogwe enyuma okwe hariyo amaju nigashusha eishomero gombekire namabaati garikutukura.

Nindeeba enjojo ziri omu maizi, harumu akanyonyi omu maizi, hariho embogo obuseeri, ezimwe zibyami kandi ezindi ziriyo nizinywa amaizi. Omu maizi omu harimu n'enjubu, enjojo ezi hariho ento hariho na n'enkuru

Nindeeba ekyombeko nindeeba enku ebiti nari shi nindeeba emyenda eyanikire aha migoye emyenda buri mugoye gwineho emyenda kandi emyenda eri omu bika bitarikushushana nindeebaho erikwiraguura, nindeebamu erikutukura nindeebamu n'erikwera

Ezi n'ente ente ziriyo nizitambura ezindi ziriyo nizirya kandi ezindi ziriyo zemereire niziranzya ente ezi harimu ez'amahembe maraingwa harimu n'ez'amahembe magufu

Nindeeba abantu nindeeba amagari nindeeba amapikipiki nindeeba omutsigazi yakuba ahampare ariyo nasindika omuzeeyi omukagaari kabarema namusembutsa

Nindeeba esente esente za Uganda, hariho orupapura orwenkumitano, oru orupapura orwemitwaro ebiri Kandi hariho n'orupapura orwa rukumi ,nana omutwaro

Nindeeba omushaija ayemeraire aha ibaale rihango aha rubaju rw'amaizi, aharubaju rw'enyanja narishi omugyera ahankungu akwitse akati ariyo natega ebyenyanja, omushaija ogu ajwaire akakofiira nayera narishi mwete omujungu ajwaire empare ningwa n'esaati erimu obunyarara ya emikono miraingwa.

Omukishushani eki nindeeba empundu empundu egi eyine amaisho garikwiragurira kimwe kandi mahango eminwa yagibumbatiza Kandi omukishaka ebishaka bya kinyatsi

Egi nikapa kapa erikwiragura, eri ahansi ya ekyoma, kapa egi yagira amaisho garikwera kandi amatu yagemereza.

Nindeeba abantu mu bantu abandukureeba harimu abashaija babiri harimu abaana babiri abashaija bashutamire aha katebe ka ebibaho omwana omwe ayemeriire haihi aha kandi enyuma ye hariyo omurundu gwa amakara

Ezi n'enjoki enjoki ziri omu mwanya gumwe zayerundanira omu bicweka bitarukushushana hariho enjoki ezaza ahamukono gwa bumosho hariho enjoki ezaza ahamukono gwa buryo okwihaho hariho enjoki eri ahagati aho eri embaju zoona ekwatsire embaju zoona.

Nindeeba omwanya gurumu emyenda , emyenda ey'ebika byingi harumu ebitengye harumu ebiteteya harumu n'amashuuka bikubakubire biri omubika burikimwe Kiri omukika kyakyo amashuuka gari gonna esaati ziri zonka Kandi n'ebiteteya biri byonka.

Nindeeba ebituri bya cemiti bihango byombekire buri kimwe kiri okwakyo biri aharubaju rw'amaizi kandi birundaine hamwe

Nindeeba ente ziri omukishaka ente za bihogo z'amahembe maraingwa za mayenje z'amahembe gehesi ahaiguru ziri omukishaka bazirisize.

Nindeeba akanyonyi akanyonyi aka Kaine omunwa gukwiragura kemereire aha itagi ry'ekiti kariyo nikaranzya kaine otwisho turukwera Kandi kaine omukira muraingwa.

Nindeeba omukazi ari aharubaju rw'omudara omudara guriho emondi guriho enanansi guriho emiyembe guriho ebitookye akwitse akaveera ariyo naatamu ebintu omunda yahitsyamu entura yaatamu n'enyanya ajwaire akagofira aha mutwe.

Nindeeba abantu bariyo nibazina haruho abariyo nibatera engoma omukazi ariyo nazina nayekyanga omukibuga abaana bariyo nibamurorera aharubaju rwabo haruho omuti kandi enyuma yabo hariyo ekizimbe bariyo nibakyombeka tikikahwiregye.

Ogu n'omushaija aine engaro zikwiragura aine esaati y'emikono miraigwa erimu obunyarrara akwistye ipaapari rihiire kandi rishazirwe aha munwa

Nindeeba abashaija babiri nibazaana omupiira gwa gw'abamerika eeh omwe n'omwiraguju kandi omwe n'omujungu omwiraguju ajwire akagofira omumutwe.

Ogu na omutsigazi omuto ajwaire empare engufu yatambura omu ruguuto ari aha bigere akwitse omuhoro eyekoriire emigugu ye ei yaaheza kutema ariyo nayetamburira buzima

Nindeeba omukazi akwise enyanya, nazozya nazihamu omubaffu Ali omukatare

Nindeeba enturegye eine omutwe muraingwa yaranzya kandi omukishaka aha ruguuto nooshusha oti yaruga kurya

Nindeeba omushaija, ajwire ekofira erikutukura, ahekire ebaga, ajwire eshati y'emikono migufu n'empare ndingwa, ariyo naasiga ebirangi ahamaisho g'abaana

Nindeeba abashaija babiri basitami omuryato bariyo nibarivuga, omwe ashutami enyima , Ariyo nateera amaizi aha mbari yaburyo Kandi ondiijo ariyo nagateera aha mbari yabumosho

Nindeeba empangare ejwaire enkaito zokuzanisa omupira akomire ishokye eri omu kishaayi eriyo nesimura omupira. Empangare egyo omu kuguru kwayo kwa buryo kukwasire aha mupira, eriyo neeza kushumura

Nindeeba emishozi ebiri omu maisho g'emishozi ebiri harimu ekizimbe kiraingwa, kandi omu maisho g'ekizimbe ekyo kiringwa harimu amato gari omu mwanya gumwe gateriine

Nindeeba enjoki, enjoki eri aha kimuri, ekimuri kirikwagashaana buzima kandi ekimuri ekyo kyine erangi ya buluulu kirimu n'erangi yakinyaatsi

Nindeeba abantu beteraine omu mwanya gumwe bari mu kyombeko bari omu buteka buri omwe ari hari kanyabwengye eye harimu abakazi harimu abashaija bariyo nibagaanira

Nindeeba abashaija bana bariyo nibairukanga kandi n'abaana bari aha nkungu nibabarorerera. Enyima hariyo ebyombeko. Omu bashaija bana abo ojwaire esaati ya kinyaatsi niwe abebembeire.

Omushaija aine egari ariyo nasindika egari ekomerweho ebijuma ebitari bimwe na bimwe ariyo naguza biri omu buvera burikwera harimu enyanya harimu emicunguwa harimu na ebindi omushaija ogu enyuma ye hariyo ekyombeko kyamatafaare

Omu kishushani eki nindeeba embogo mbogo nyingi munonga ziriyo nizitambura embogo zikwiragura Kandi enyuma hariyo emiti hariyo nakasana kariyo nikaretwayo